Goor bi taxaw si kaw tabul teye coop si loxom bi sol tubai bu bulu ak weex ak mbuba bu weex sol medal si baad bi sol kawas bu gudu ak dala yu nuul goor gi neka si ndeyejorr bi tiye si run coop bi.

Palaat bu weex, bu yoore ay kane yu digge, kane yu jaw ak yu giriin, yu guwana, boluwante.

awy tereh kaamil bu muslim bu girin am ay binda bjnda ak ay markeh yu jaw tegeh ci kaw palat bu weex

Bole bu girin bun def ebbeh bam fess ebeh be am sepa sepa ak crape tubal che kaw nyabe daharr.

Ooto bos bu reey, be nee si tali, bu weex, bos bi am ay bind-bind yu bulo, ci kanam taal lamp, ci kaw am lamp bu nyuul,

Goro gu tahaw woneh ganow letu bupambi teresi dugalanteh bu jan sol yereh bu weex.

Buntu hangha bu sokola, am ay markè-markè, am yapukaay. Gòor gu saga diko penturr sol mbahana tè sow.

Sewo fubere kaye bu wen am japukaye se kaw tegeh se suuf se karou bu nuul ak jaw marage be am karou bu weex bu dom taal.

"motto" bu ñuul, ci ron, am <inaudible> ci kanam bindë bu buluu, nekkë ci talli, ak ay suuf, ci kow, am bantë.

Jigeen ju taxaw sol róbbu borodeh green ak bu jaw loxo bu guddu def kawarr bu xonxu sol jaru oór teyeh puss.